Na big question be dat, if you wan recover from depression here na journey. Everybody get different way wey dey dey take recover from depression but for here I go help you. Dat one no be problem for here. For here e get some kind activities wey you fit do wey go helep you recover sharp-sharp. Number one be sey, you go like do exercise, some pipu talk sey exercise dey help dem. E dey helep dem recover fast, and na true you go like move your bodi because dis one na pawaful way to lift your mood. Exercise na better connection and e dey help pipu recover from depression. Another thing wey you fit do na to socialize, oyinbo man call am socialization. E fit, you fit connect with your loved ones, commot go outside, meet family, meet friends, stay there make una crack joke, make una talk una situation out, e fit helep you commot from depression. Dis one too no be bad idea. Number three therapy, you go look for pesin wey be professional for dis therapy thing dem fit helep you walk through dis thing. You go tell dem as e take dey do you, dey go help you find solution without any delay. Dey get dem around, you fit even look for dem online. Therapy dey work I no go lie give you. Number four, Nature, ah na beta correct one be dis o, you go commot carry your leg commot go outside enjoy sunlight, receive fresh air. Sometimes na inside dey kill pesin, once you commot, you go dey alright. Carry your leg commot, you fit even get your own best answer from dat outside wey you carry your leg commot, e no bad. Number five, if you get hobby, you go like wan stick to your hobby, because your hobby e dey helep you very well. If na music you like during dis your depression time, oya begin lis ten to de music. If you like to dey sleep, tor na to sleep be dat. If you like to dey watch movie dat one sef no bad, you fit watch movie, you fit read book. Just find something wey go helep you commot your mind from thoughts of all dis things. Because na thoughts dey lead to depression. Aside dat, e go beta make you find pesin wey you fit talk to. Aside therapist I know sey you go get family or friends wey you trust wella-wella wey go helep you discuss everything as you take dey feel. And de pesin fit help you recover. On to so na here and all dis things be de activities. Ungwano thank you.

Teacher traing na crucial quality for education, oyinbo man tlk sey knowledge is power and na for hia teach come. Wen teachers get proper training like dis dey fit improve teaching skill, dem go learn new method and strategies on how to teach, how to improve teaching skills so. Aside dat dem go enhance dia subject knowledge, dem go go learn beta way and beta understanding of watin dem wan teach dat one self na beta correct tin. Anoda tin be sey dem get classroom management, dem know how to manage classroom, dem know how to engage with dia student, dem fit interact wit dia student, teacher na teacher dey understand student, dem go help support student as well. Dem fit identify problem for dia student and dem fit support dia student wit different needs and solutions or problems wey dem get, na teachers dey do dis one so. Inside all dis tins so wey I don talk make I tell you result dey inside because in everytin result dey always dey inside and one of di result for dis tin wey we dey talk about training impact wen it comes to teacher quality or formal education na number one. Beta student outcome, yes o student fit perform very well for school, student fit achieve plenty tins for inside school because di teacher don pass dat knowledge to dat pesin and if teacher pass knowledge to student like dis and student learn well dat student don become beta peson for di school because as I talk am before knowledge na power I no go lie give you. Anoda result be sey dia confidence go increase ah once student get confidence like dis, teacher confidence don increase o, di teacher go dey happy since sey di student don learn one or two. Anoda tin wey dey involve for dis result na quality education, overall quality of education fit improve pesin life, after everytin wey I don talk I want let you know sey teacher training na investment for education and e fit make beta difference for dis world wey we dey

Yes oh, everyday experience na powerful teacher. Oyibo talk say experience na de best teacher. We fit learn plenty things from interaction talking to pipu na be getting relationship dat na better way, another thing be sey for challenges you go learn how to overcome obstacles you go even use your own hand find solution dat one self dey. You go learn from your mistake, oyibo go talk say learning from your errors you go learn how to improve your self base on experience wey you don get and from dat thing wey you don learn from dat improvement wey don improve your self you fit teach another person make person nor fall into de same thing wey you fall into you see as experience take good ba, um you go make observation, experience dey help you make observe, observation, you go learn how to dey watch you go learn way to dey watch others from their mistake from de way dem dey do their thing you learn from pipu experience make you self nor go fall victim of wetin dem don go through if na bad thing. Expect dat you fit learn skill oh for de experience, experience na better teacher I talk am before because from de experience wey you don gather so na so you go dey learn skills from there. You go learn problem solving skills, yes oh you go learn you go learn how to figure out ways to overcome challenges and you know say you fit help person with another person challenge depends on how you don learn how to dey solve problem. Another thing be communication um you go learn how to express your self effectively you learn how to express your self wella wella dat one na better skill and experience dey give dat kind skill another thing be sey you learn how to adapt, adaptability as my oyibo pipu talk am you go adjust to any situation for your environment you learn how to dey take overcome situation for your environment na better skill oh adaptability na wetin everybody need for dis life another skill be resilience um developing coping mechanism bouncing back you go learn am na skill wey you self you go get. How you go take bounce back for every situation wey come your way. Everyday experience na vulnerable teacher and e dey value we fit learn plenty from dem

Yes o! parental invovment na crushal beta tin for children skulin, wen parent invest time, efot dem fit improve in impactful ways like improv academic paformance, children fit pafom beta, dem fit achieve more for inside skul, if parent dey invove for dia life. Anoda tin be increase motivation, pikin fit develop love for lenin and dem go dey motivated becos dia mama and papa dey invove for dia life. Beta behavior, you go see sey pikin go dey behave well, pikin go develop gud beta habit. Once parent dey invov, stronga parent child bond, dis one na beta tin becos, as parent dey fit build sronga relationship with your pikin, you dey invov for dia life especiali for skul life, de go dey hapi and de go dey veri open to discos one or two tin with you, da one sef na beta parental bondin and e go beta mey you do am. now, If you be parent and you dey luk for ways wey you fit invov for your pikin life, make I giv you som, you go at ten d your pikin skul event, yes o,like parent-teacher conference, spot day, or PTA, you go make sure sey, you go at ten d, you go make out time at ten d for di pikin skul. Anoda tin be sey, you go help your pikin with som work, a no talk sey make you use your hand dey ansa the question for your pikin, but instead, you go guide your pikin, sopot your pikin, make dia assignment, make sure sey dey do dia assignment, make sure sey dey undastand weytin dm dey do fordi assignment. Anoda tin be sey, you go creat lenin environment, you go provide resources and space wey dem fit study. And in case you no get time, da one dey ok. You fit haya pesin wey go teach your pikin, dem dey call dem home-skul teachers, dat one sef dey and e go gud for your pikin lenin attitude. Anoda tin be, you go show interest for your pikin skul life, aside life, aside the skul life, you go show interest for your pikin life, you go ask dem how skul take dey, eni time dem dey come bak you go ask dem, you go lis ten to your pikin experience afta skul, mey dem tell you, how dia dey take come. Becos dem sef di same way wey adult take get lis ten in ears nasa pikin take get lis ten in ears. Wen parent dey invov for pikin life, dem go make big diference for dia pikin educashon, na beta tin I dey talk so, so as parent, dey invov for your pikin life, you go help am veri well.

Yes! oh religious education fit help individual build dia faith. some ways be sey you go understand your belief; learning about religious teaching and principles na beta ting because from there, as you dey learn you dey understand everyting about your religious teaching; about your religious background. Anoda ting be sey, spiritual growth dey involved; developing a deeper connection with oneself na for there you go learn; you go grow spiritually. everyting wey you need and you go learn am; moral guidance, giving insights Into right and wrong, you go learn am as well, talk am you go learn reach wey you go follow you go know wrong from right as bible sef take talk am. community support: you go connect with others; e get pipu wey dey share de same beliefs with you; you go connect with dem. you go use dia own time learn from dem as dem go learn from you about dia religion because na similar belief una get. Una go grow una go Interact well. For dis religious education, e get benefits I no go fit talk about ways; me, I no go talk about benefits. one ting be sey stronger faith dey. if you eventually fit develop a stronger sense of purpose for inside dis religious education guidance, dey religious education fit guide you for life challenges. dis one na beta ting oh. you fit use wetin you don learn for religion take know how you go mago mago for life make you sef overcome challenges wey dey inside life. anoda ting be values: Individuals fit learn important values like compassion and forgiveness. you fit forgive person based on wetin you don learn from your religion. Forgiveness na one of de tings wey everybody sef for religion reach to learn. see make I tell, you religious education fit be a powerful way to build faith but dat one sef na personal journey and you sef fit take am you need am.

Yes! oh e dey possible, dat one sef no hard oh. managing finance prioritising payments e fit happen with de help of meeting deadline. I go give you correct beta tips wey you go use achieve dis ting. number one be sey you go create budget: see make I tell you now, pipu dey create budget no be bad ting na beta way to track your income and expenses. you go track am very well make you know how you go take spend your money. make you no spend pass you go come dey look for how you wan take meet up. anoda ting be sey you go prioritise your bills. you go pay essentials first of all like rent be de essential bill or if na utility be de essential bill, you go lay am first make e comot for your hand. those tings wey dey too tings wey you gast pay you go pay am first. anoda ting be sey you go set reminder yes! oh reminder make you no go forget you go stay on top of due date so dat you go dey remind yourself wen you pay wen to pay all dis bills. dat one dey very important and I no want hear sey you miss am. anoda ting be sey you go communicate: you go inform pipu wey dey cook pipu wey be creditor about any issue wey dey on ground so before hand una for find solution. if dem go give you anoda extra time, dat one sef dey. you no know person fit help you so abeg learn to communicate. anoda tip wey you go add on top de one wey I don talk so na automate payment. as oyibo talk am you go set up recurring payment ahead of time. anoda ting be emergency fund as you take dey keep de money, so you go keep money for emergency dis one na beta way to help you. you go save for unexpected emergencies make you sef no go out hand make garri pass wata ah. in everyting wey I don talk so know sey you sef you don learn. try make you stay organise proactive fit help meet bills payment deadline. abeg dey proactive make you fit meet bills payment deadline following all de tips wey I don give and if you need more tips, e dey okay. you fit ask person wey You trusts dat one na all for now.